Skuviwo bublɔ anyi ɖe skuxɔ me le nu srɔ̃m eye obo nufiala le obo ŋkume le nu gɔme ɖe na wo. Obublɔ anyi ɖe zikpui dzi kple tebel.

Dukɔvi ɖewo le edzre wɔm. Ya kpovitɔwo va wo dome be woa alé vu woɛ. Woŋlɔ nu ɖe agbalẽdzi le, le.

Sukuviwo le suku xɔ me le nusrɔm. Wonɔ anyi ɖe woƒe kplɔ nu le nusrɔ̃m tso akaɖi nu eye wole dzidzɔ kpɔm le nua gɔme sem. Ɖeviawo wowɔ serious. Ame sia ame le eƒe dɔ dzi kpɔm.

Dukplɔlagã enu ƒom na amewo le nuƒomɔ me. Ya ame tsitsiwo amegãwo le bɔbɔnɔ anyi ɖe emegbe le to ɖom. Ame bubuwo hã le wo megbe le nu sem eye woase nu gɔmee.

Dɔwɔlawo ƒoƒu le dɔ wɔm, exɔtulawo le wobo dɔwɔwu me, ame ɖeka le kuku ʋe me, ame te ame etɔ̃ le kuku aŋutiɖiɖi me ame ɖeka hã le kuku blu me.

Dɔdzikpɔlawo le nume ɖem na ame tsitsiwo be na woakɔ woƒe matsi. Eeeee wole ame ɖem fifia lae Ele nume ɖem nawo. Amewo bubu nɔ anyi le nu kpɔm le

Amewo nɔanyi ɖe abadzi ya ɖe wo le nutata ɖe asi amebubu ha wo le nuŋlɔŋlɔ ɖe asi ya ameviwo ɖewo tsa le kɔnu wɔm

Dzilawo kplɔ wova viwo vɛ be woana amatsiwo, ye anyɔnu dɔkta le amatsie dzɔ ɖe wobe nu me, ame bubuwo bɔbɔ nɔ anyi le wobe ten dzɔa.

agbledelawo le etsi Do woƒeeeeeɛɛ agblenuwo. Wole edzi wuie me le aŋutiɖiɖi dziwuie me. Wole tsi do woƒe agble......

Eeeeemmm., nyɔnuvi adzodalae lé etu ɖe asi eye ametsitsiwo ƒoƒu le kɔnu wɔm le dukɔ me. Amewo.

Tukpekpe nyɔuvi ame etɔ̃ womlɔ anyi ɖe ekplɔ dzi ya wo le nu me tom. Wo le nyadzɔdzɔwo e agbale me tom le nu xlem ale be woase nu gɔme.

Amewo bɔbɔnɔ anyi sugbɔ ɖe zikpui dzewo dzi le modzakaɖexɔme eye ŋutsu kple nyɔnu dze le modzaka dzi eee…, dze le eeee…, modzaka dzi eeeeeee…,.